Niraba n zeya ŋo. Bɛ zala luɣu sheli polo kom ni saɣim tingbani ka kobiɛɣu be boɣili ni ka saɣiri pam be kom maa ni. Ban zaya n miri tabi ŋɔ nyela niriba ata ka yino ye liiga ʒee ka di nye boɣ' waɣala ka so jinjam waɣinli

Ko'kpɛɣu din tum barina salo bela nimaani n-tumdi tuma paɣa n-zaya ka kahi o nɛma be kom ŋɔ ni tihi din nyɛ kpukpali tihi gba beni ka gɔnda tihi ni kodu tihi gba beni.

Banzaya ŋɔ nyɛla gbampiɛla ka zaŋ gbampiɛla tobu niɛma din nyɛ bɛ polo nachintɛri n niŋ bɛ maŋa yino ŋɔbila chinchini ka gbibi jaangbee zaɣa waɣanli ka yino gba gɔbi chinchini ka di nyɛ zaɣa ʒee ka o lee ye liiga piɛlli.

Bipuunbil n ʒiya o ʒimi ka kompiuta tam o tooni o yɛla neen sabila ka ga agogo kompiuta maa ka o dihira ka luɣu luɣu tam o tooni o ʒila kuɣu sabinli zuɣu

Paɣisaribila o bela duu puuni n-gbubi daɣu m-mindi duu maa tingbani teebuli zala o nyaaŋa teebuli maa zuɣu luɣuluɣu n-tamya ni nuchebaŋa ni kundu m-pa teebuli maa zuɣu.

Niriba n-zaya yino zala zuɣusaa ka kundunima do o tooni ka yeduhirigu za o tooni o nyɛla paɣa o yela liiga bɔɣ'waɣila zaɣ'sabinli n-ye li pa liiga piɛlli zuɣu.

Salo n zaya salo maa zooya bi ziri la baaji nima bia puɣun bila za n miri na ŋɔ ka ye liiga piɛlli ka di sabi namba zaɣi nuɣiso o gbaai la o zabiri n gbuni .

Paɣa mini doo n ʒia paɣa maa zaŋla o nuu tabi o jirili ka gbibi baaji doo maa yela liiga piɛlli ka gbibi alikalimi o nuu ni takara o nuzaa ka ga agogo bɛ ʒila kuɣusi zuɣu.

Pirinsi n-zaya Pirinsi maa zooya pam bɛ yela neen'sabila bɛ mini sabiilanima pirin so gbubila so ka o ye liiga bɔɣuwaɣila ka di nyɛ zaɣ'nuɣuso ni jinjam sabinli.

Salo ban galisi n niŋdi Daabiligu Daabiligu balibu balibu paɣa mini doo n zaya n kpa taba doo maa pilila zipiligu ka ye liiga boɣa ŋmahi ka di nyɛ zaɣa nuɣuso ka so jinjiɛm ŋmaa paɣa maa nyaɣala baaji ka ye liiga piɛlli ka o jinjiɛm nyɛ zaɣa sabinli.

Gbampiɛla tingbani din viɛli ka dihi nachiinsi n-zaya jirambiisa waɣila gba beni ni tihi viɛla ka di za bɛ nyaaŋa salo maa zooya pam ku tooi Kali salo maa chanimi ka shɛba gbubi baajinima.

Paɣa mini doo n ʒiya. Bɛ ʒila duu puuni n lihiri talvisa. Bɛ ʒila garo zuɣu. Doo maa yela liiga sabinli ka booi zaɣi dozim ka so jinjam ʒee la bipuɣimbila maa zaŋ o nuhi n dihi o nyaaŋa

Ashipti duu puuni barinima ban galisi dola gariti zuɣu ka sheba za zuɣusaa nipuɣinbili yino zaya ka tabi o shee o yela liiga boɣa ŋmahi ka di nyɛ zaɣa piɛlli ka so jinjiɛm waɣinli.

Paɣaba n ʒɛya bi yɛla liiga boɣa ŋmahi yino gbubila gbambila ka zaham bɛ di puuni gbambili maa nyɛla zaɣ nuɣso ka o yɛ liiga liiga maa nyɛla zaɣ dozim ka ga nyingokorigu

Gbansabila tingbani din nyɛ gana salo n zaya salo maa nyɛla ban nyɛ politiisa nima ti n boli shɛba wɔbigu paati yino yɛla wɔbigu paati ŋɔ gɔɣali ka di nyɛ zaɣa piɛlli ka gbubi gana tuuta.

Awurabanima. Awurabanima ŋo nyela niriba ayi. Bɛ zami n gbubi kundunima. Awurabanima ŋo yela bɛ daa Awuraba goɣili din nye zaɣi piɛlli kan zaŋ liiga bɔɣi ŋmahi n zaŋ n ye m pa liiga piɛla ŋɔ zuɣu. Bɛ bɛla Ashipti puuni.

Ko'kpɛɣu m-kpe loori kurili bela kom ŋɔ ni ka bidibila du n-tam loori kurili ŋɔ zuɣu o bi ye liiga ka muɣi o maŋa tihi n-za yiya maa nyaaŋa ti'waɣila ni niɣilim buɣum wayanima.

duu puuni duu din dihi nachiinsi ka kuɣu piɛla ni dufɛ piɛla ʒɛya duu maa puuni bi kpahala bin zali ka kundu nim bɛ dinni ni gilaasi ka Anfooni bɛ dinni tamtamya

Salo n zaya ŋɔ paɣaba mini dabba bipuɣimbila so n za m mirina ŋɔ ka ye liiga boɣa ŋmahi ka nyɛ gbampiɛlli ka pam o zuɣu n kankali zaŋ ʒi ka nyaɣi baaji o zami ka tabi o shee Du'karili za bɛ sani.

Ashibiti duu. Barinima n doya. Bɛ dola gariti zuɣu. Doɣ'tenima ayi n ʒɛya. Bɛ gbubila kundu ka diri fiila tiritaba. Bɛ zaŋla niema n mulisi bɛ maŋa. Niema maa nahingbana nyela zaɣi nuɣiso.